Moshilongo shetu payife aantu oya edhilila oondhila kiikuku ,elalakano oku hila aataleli mboka ha yeya moshilongo ya tale uushitwe womoshilongo shetu nkene wuli. Uuna tayeya oku tala ohaya yeya noshimaliwa uuna tayeya oku tala, noshimaliwa ohashi etamosha moshilongo nenge kumwene gwoshikunino shoka shoondhila.

Nale aantu oyali haya kwata owala oohi ndhoka hadhiya nefundja nenge haya kalanda oohi ndhoka dhazi komukuto gwaaNaambo iihe mongashingeyi aantu oya nduluka po uualambo wawo moka haya tulamo oonayilona kohi totulamo omeya totulamo be oohi, tokala ne hodhitulilemo uukulya opo dhikoke nuuna dhakoka otovulu okudhilandithapo nenge tovulu okukuthamo wuulye wutidhepo nakiidhi kahalwenya.

Nale nale aantu oyali haya tekele nomayemele. Ehumo komeho sho lyeya aantu ohaya kwatakaneke owala omunino omunene kokapomba, omunino ohagu ululwa uumbululu uushona mono hapu piti omeya guuka pekota lyoshimeno kehe.

Aawambo oya simaneka iikulya yomuthingululwakalo ngwawo ngashi ,ombonga , ekaka osho wo oshimbombo mondjuhwa yetu yoshiwambo, uuna megumbo mweya omuyenda ohadhipangwlwa ondjuhwa tatelekelwa oshimbombo nekaka lili poto, una nande omuntu otayi kushimba ohapewa oshimbombo nekaka opo ayande akwapungu ye ende nelago mondjila ye yokuya.

Moshilongo shetu otuna mo omahala omawanawa omahala ngoka hakuyi aantu uuna ya vulwa unene tuu aantu mboka haya zi kiilonga nenge mboka ngaa ya hala yaye komahala hoka yaka vululukwepo. Ohaku kala ne uupundi wuli pondje nuutafula mpoka aantu haya kuuntumba uuna yayako. Ohaya yiko ya landa iikulya yawo mbyoka taya ka lilako uuna yu uvite uupyu ohamu kala kuna uundombe womeya omo hayayi nee opo yikuthe epupyu.

Moshilongo shetu otuna mo iinamwenyo oyindji. Otuna mo iinamwenyo mbyoka hayi kala ye edhililwa. Iinamwenyo mbyoka hayi kala ye edhililwa ongaashi ooholongo noomenye. Iinamwenyo ndjika ohayi tulwa nee mEtosha omo hayi kala ya kala moka. Ohayi kala yili megameno. Iinamwenyo mbika ohayi tu etele uuwanawa una aataleli taye ya moshilongo shetu.

Moshilongo shetu omuna omahala ogendji omawaanawa ngoka haga hili aantu mboka yeli kondje yiilongo ta ye ya moshilongo shetu, opo yeye ya tale eshito lyomoshilongo shetu nkene lyo opalelela. Uuna ta ye ya mo ohaya gandja omwaalu goshimaliwa opo ya wape ya pewe ompito yaka tale pomahala mpoka ya hala. Uuna taya yi po oha ye ya niikulya yawo.

Una omuntu wahala okumuna oondjuhwa oholanda omashina, omashina ngono oho ga kwatakanitha kolusheno, sha wakwatakanitha kolusheno etoyelakanitha uupyu wamo nkene tawukala wuli, oondjuhwa dhono ohodhi tulilwamo iikulya nomeya opo dhiwape dhikoke opo dhape dhilandithwe omuntu wimonene iimaliwa.

Moshilongo shetu paife ehomo olili komeho nale aantu oyali haya helele nomatemo yeli kehe gumwe omo foola ye ihe molwa uuyuni wa ya pombanda paife aantu otaa longitha omambakumbaku yega tula omatemo, ohaya helelelitha omambaku nembakumbaku ohaga pulula taga endelele lyo phali helele oshinenga oshinene shi vulithe okulesha mokaleshwa.

Moshilongo shetu otuna mo omaudhano ogendji ga yooloka moka mwakwatelwa omaudhano guuthanguthangu etanga nosho okatanga kokoonyala ,uuna aantu taa ningi omathigathano guuthanguthangu shampa omuntu weya gwotango oho pewa okashona koye.

Aantu nale okwali haya ka landa oondjuhwa kiikunino yo yakwawo mboka haya munu oondjuhwa. Ihe mongashingeyi aantu oyendji oya kambadhala okukonga oondjuhwa yo yene opo ya tameke oku muna oondjuhwa dhawo yoyene itaya ka lande oondjuhwa koyaakwawo yo ya wape wo oku landitha ngaashi aantu oya kwawo taya nyangadhala. Yo ya tidhile nakayidhi kalwenya kokule.

Moshilongo shetu otuna mo iinamwenyo oyindji, miinamwenyo moka omwakwatelwa iinamwenyo mbyoka hayi kala owala moshike ihe ihayi edhililwa. Otuna mo wo ngaashi oshimbungu nookaandje. Shimbungu osho okanamwenyo kamwe haka kala moshiheke ko ohaka li owala onyama yiiyamakuti nosho wo yiinamwenyo, ihaka li omwiidhi ko ihaka edhililwa.

Moshingo shetu otuna mo efuta ndoka hali adhika komukuto gwanaambo oshowo kiitopolwa yimwe yi ili .Efuta omeya omanamwenyo ngoka ga shitwa kutate Kalunga ,omeya ngono uuna wa adha ga pimbila ohaga kala taga nuka mombanda ano ta gii dhaadhiga otaga vulu gekukuthepo ngele owuli popepi etagayi nangweye kokule.

Osha simana okuninga olumuno lwoondjuhwa oshoka oondjuhwa otadhi ku etele oshimaliwa, dho ohadhi tidha po omukaga. Uuna oondjuhwa dha koka oha dhi landithwa po, dho ohadhi vala omayi ha ga landithwapo, dho ohadhi dhipagwa opo ku ze onyama, nomalwenya gadho ohaga longithwa.

Moshilongo shetu otuna mo iinamwenyo oyindji. Kehe oshinamwenyo oshina oshiima sha simana hashi zi kusho. Otuna mo ngaashi oondjamba meya. Ondjamba meta oha kuzi omayego. Omayego gondjamba meya oga simana. Ohaga landithwa. Una ga landithwa ohaga etamo, ogena iiyemo oyindji. Ogena wo oshipa, oshipa shondjambameya oha shi ningi omapaya.

Aantu moshilongo shetu oya ndulukapo oofalqmq dhawo dhoohi, opo yedhi landithepo kaanangeshefa mboka yena oongeshefa oonene ya vule okumona iimaliwa yo yamone ooomputo dhiilonga dhawo yene nokugandja kuyalwe.

Moshilongos shetu otuna mo omahala omawanawa geli mo ogendji gendji, omahala ngoka haga hili aantu mboka yeli kondje yiilongo yetu opo yeye ya talele po omahala getu, pomahala mpoka ohapu kala nee uupundi hawu kuutumbwa po ohapu kala puna uulambo womeya nuumeya mboka uuna omuntu a zimbuka a vulwa, ohayi muumeya moka.. Aantu ohaya etelele iikulya yawo opo ya wape yalye iikulya yawo mbyoka uuna yeli pehala mpoka.

Oshikunino shoondjuhwa osha simana unene ngaashi moshilongo shetu. Aantu ngashingeyi ihaya ka landa we omayi kokule, oya ninga iikunino yawo moka taya munu oondjuhwa odhindji dhokuvala omayi. Ngashingeyi aantu ohaya ka landa owala omayi kiikunino yoondjuhwa taya yambidhidha aaluudhe ooyakwawo.

Eshito lyaNampongo enene kyo ekumithi. Nampongo okwa shita egulu nevi, kevi okwashitikeko iimeno, iinamwenyo naantu . Evi olya shitwa lyayooloka limwe otoli adha lyili molupe lwoondundu limwe olyiishana.

Aanangeshefa aanene ohaya landitha omatama kaanangeshefa aashona mboka kaayena sha iikunino yo oyena ehalo lyokulanditha, onkene ohaya kutha oshimaliwa opo ya ka lande omatama gawo kaanangeshefa aanene, ya wape ya landithe yi imonene mo shawo shomondjato noshowo shawo shoku ikwathela.

Paife uuyuni owa tyako, moshilongo shetu paife aantu oya zako konima yesiga. Nalenale aantu oya li haya ka landa oohi tadhi zi kokule. Ihe mongaashingeyi aantu oya ninga olumono lwoohi dhawo, moka haya fulu uulambo uuhupi, etaya tula ko opulasitika, etaya tula ko omeya, ohaya tula mo nee oohi, etaye dhi tulile mo iikulya, etaye dhi tulile mo omiti opo kadhi se komikithi. Ohaye dhi tulile mo iikulya opo dhaase kondjala.

Moshilongo shetu tse aawambo otwa simaneka ongalamwithi ya shiteni ano oshimbombo ,oshowo omboga noshowo ya kamadhila ki iyambo uuna uuna yilipo . Oyo iikulya yetu yoshiwambo mbyoka hatuli unene ngaa oshimbombo oshowo omboga yetu yoshiwambo ndjoka hayi muwa momapya .

Moshilongi shetu omuna aantu oyendji yali yeli moompumbwe dhiilonga, ihe molwa sho aantu ya toto po iikunino, aantu oyendji oya mono oompito dhiilonga miikunino moka yeli taya mono okashona kawo kehe komwedhi. Moka haya hupile, mo omo haya hupithile aakwanezimo yawo.

Moshilongo shetu otunamo iimeno yi ili noyi ili. Otunamo iikunino mbyoka hatu tekele. Monale okwali hatu longitha omayemele opo tu tekele, ihe mongashingeyi ohatu longitha ominino ndhoka twa kwatakanitha kokapomba okanene. ohatu ulula nee kehe omunino kehe pokambululu tu ukitha mpoka pwa mena okameno opo tu tekele.

Moshilongo shetu otuna mo oondombe dhomeya odhindji, moka tuna mo omeya haga kala moondama, gamwe ohaga kala momadhiya, gamwe ohaga kala miipale, oshowo miishana noshowo momulonga. Omeya oga simana shaashino ohaga nuwa kiinamwenyo ayihe, go ohaga longithwa oku yoga noku tekela noshowo ohaga kala wo iinamwenyo yimwe yomomeya mbi hayi kala momeya.

Moshilongo shetu otunamo Iinamwenyo oyindji, otunamo Iinamwenyo mbyoka hayi edhililwa nazo. Ihayi edhililwa mbyo hayi edhililwa ongashi Oonduli, oshilongo , nuumenye, nompo, noosino, Iinamwenyo mbyoka ohayi edhililwa oshoka ohayi kala mengameno yo ohayi nana wo ataleli.

Moshilongo shetu aantu oyendji oya mona omayidheulo ga nkene aantu haya etapo uumeno na nkene yena okukuna oshowo okutekela. Onkene mbono ya mona omayidheulo oyi ithanwa aantu yopomukunda, opo ye yalombwele nkene uumeno hawu silwa oshimpwiyu.

Moshilongo shetu otu na mo omahala omawanawa ngoka haga hili aatalelipo ye ye ya tale nkene oshilongo shetu shi li. Moka tatu adha mo ngaashi Etosha, ombuga, efuta niinima oyindji. Moka aatalelipo haye ya mo taye ya mo uuna ya hala okutala ya hala ya ka tale ohaya gandja omwaalu goshimaliwa. Oshimaliwa shoka ohashi eta mo sha.

Moshilongo shetu omuna aantu yatota po oongeshefa dhawo dhoondjuhwa, oofalama dhawo dhoondjuhwa elalakano lyawo oya hala oku kala taya landitha oondjuhwa dhawo kaanangeshefa mboka aanene oshowo omayi opo yi imonene mo oshimaliwa. Oondjuhwa dhawo ohaye dhi longitha ishewe moku telekea uuna yena omukaga ,dho ohadhi dhipagelwa wo omuyenda uuna eya po.

Moshilongo shetu aantu oya dhika po oofalama dhawo dhiikwamboga. Iikwamboga mbyoka ohaye yi landitha kaalandi mboka yena oongeshefa oonene yo ishewe iikwamboga mbyoka ohaye yi longitha iishewe uuna taya li nenge taya landitha woo kaanangeshefa mboka aashona, ohaya mono mo iiyemo taye yi ya kwathele okulanda oothewa dhuunona wawo.